Ayevuwo tɔ ɖe amidoƒe, nyɔnuwo kple ɖeviwo tɔ ɖe amidoƒe henɔ lalam be emɔwo kple ŋuwo neva yi alebe ne yewo hã yewoatso mɔ. Ke fi yi wotɔ ɖo nye amidoƒe ƒe ŋkume.

Dɔwɔƒe aɖe esi dze kɔtɔɛ be amidzraƒe dɔwɔƒee wonye la bi dzo hefia keŋkeŋ. Ʋuwo kple agbadɔ siwo le afima la, wo katã wofia keŋkeŋ.

Nyɔnu aɖe kple evia wɔme etɔ̃ kɔ kpe ɖe ŋutsu aɖe hã nu wo le seƒoƒowo gbɔ henɔ asi trɔm le wo nu henɔ wogbɔ dzram ɖo le seƒoƒobɔ me.

Dɔwɔna aɖewo siwo le woƒe dɔwɔwuwo me wonye ŋutsuwo. Wo le xɔ tame hele dɔ wɔm ku ɖe ŋdɔkutsu ƒe ŋuse léle ƒe wɔnawo ŋutsi si wozana le aƒeme la. Wo katã woɖɔ kukuwo si nye dɔme kukuwo alo dɔwɔ kukuwo.

Ŋutsu aɖe si bɔbɔ ɖe anyi kple ɖevi aɖewo nɔ egbɔ le esime ŋutsua nɔ asi trɔm le ɖevi alo fefenu aɖe ŋuti. Ɖeviawo nɔ egbɔ nɔ ekpɔm tututu.

Ayevu ɖevi vi siwo wonɔ tsaglalatsam henɔ yiyim la, wonɔ anyi ɖe teƒe aɖe henɔ ɖiɖim ɖe me yike nuike dzi wonɔ anyi ɖoa yenye Atrakpui yike nye gakpo tɔ kple kotoku hã le wogbɔ kple ganu aɖewo.

Ayevu srafowo kple ameha aɖewo woƒoƒu ɖe amekuku ɖaka aɖe gbɔ, esi ɖee fia be wole eku aɖe teƒe. kea me aɖewo nɔ anyinɔƒe. Yevu ŋutsu ɖeka nɔ eklo dzi henɔ akɔ fam na nyɔnu ɖeka.

Ayevuwo le kuteƒe le eyi me ame geɖewo nɔ atsitrenu ke ŋe aɖewo le anyinɔƒe le eyime amekukuɖaka hã le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe dze klo henɔ akɔ fam na nyɔnu aɖe.

Amidoƒe aɖe si eŋu ʋi kple eŋu amadede gbemu le la tɔ ɖo eye nyɔnu eve kple wo viwo hã wotɔ ɖe teƒe ma le mɔto henɔ ŋu lalam.

Dɔwɔlawo le dɔwɔƒe eye woɖɔ kuku ʋi hele gakpo aɖe ŋutsi hele asi trɔm enu hena dede edo me. Eɖewo ɖo asiwui eye wodo awu yi ke nye dɔwɔwu tsɔ gblo la tso dzi va kɔ ɖe afɔgɔme.

Ame etɔ̃ wo le seƒoƒo bɔ me henɔ asi trɔm le woƒe seƒoƒo si wodo la nu. Ŋutsu ɖeka nyɔnu eve wɔ woe le abɔ la me.

Mɔlu kple ayiɖaɖa tsakatsaka, bladzotɔtɔe, egbeɖuɖu, sabala, makaroni kple elãtɔtɔe. Koklozi bɔ ɖe axadzi nɛ wo katã wole agba ɖeka me. Woƒe dzedzeme le kɔnyɔɔɔ.

Dɔwɔƒe sin ye amidoƒe la bi dzo eye wòfia kolikoli kple ŋu yiwo katã nɔ afi ma. Agbadɔxɔwo yiwo katã le teƒe ma la alo ƒoxla teƒea la wo katãa wofia kolikoli. Emɔdodowo le afi ma eŋuwo le edzi zɔm va le yiyim. Nukpɔlawo tɔ ɖi le nu kpɔm.